Barka da Safiya. A yau za mu yi magana ne game da yadda ake nonon awaki a ƙauyukan Africa. A hoton nan, muna ganin cewa wata mata tana nonon awaki, tana amfani da kofi, tana tattara nonon a ciki domin amfanin gida na abinci. Awakai suna da lafiya, mu nan awaki yana da matuƙar amfani. Yana gina jiki kuma yana da daɗi. Mutane da yawa a ƙauyukan Africa suna shan nonon awakai a kowace rana. Mu nan awaki nan da albarka sosai. A wasu al’adun Africa, nonon awakai, ba kawai abinci ne shi ba, yana nuna alamar wadata da kuma alheri. Ana amfani da shi a cikin bukukuwa kuma har ila yau, ana ba da nonon awakai ga baƙi a matsayin alamar karamci. Ana amfani da nonon don cin karin kumallo a ƙauyukan Africa. Kamar fura, ƙosai dankali, wake, dankali, shayi ana amfani da shi a matsayin madara da cheezy da ake shafawa a cikin biredi, ana yin biredi da shi da sauran abubuwa. Karin kumallo yana da matuƙar muhimmanci a ƙauyukan Africa, yana ba da kuzari ga mutane don su yi aiki a gonakinsu da sauran gurarensu na aiki. Mun gode.

Assalamu alaikum, barka da rana a yau za mu yi magana ne akan man gyaɗa wato ɗaya daga cikin abincinmu na gargajiya a wasu sassan Nijeriya man gyaɗa yana da matuƙar mahimmanci a gare mu. A wannan hoton mun a ganin hannaye dake aiki tukuru wajen man gyaɗa, mutane daban-daban na ɓare gyaɗa wasu kuma na fidda zallar gyaɗan daga cikin ƙwansonta kowa na yi aikiin shi cikin ƙwarewa don kammala aikin da wuri. Ana amfani da man gyaɗa wajen abinci iri-iri kamar miya tuwo fanke dankali kosai dota da sauransu. Man gyada yana da kayan gina jiki masu yawa ana amfani da shi wajen yin sabulu da kayan shafa, kamar man gashi, man shafawa a kafa, man ciwon jiki kamar su Rob da saurasu. Man gyaɗa na taimakawa wajen inganta ƙwaƙwalwa da kuma ƙarfafa ƙashi. Bayana nan yana sa kuzari in an ci shi daidai gwargwado idan ba aci shi da yawa ba yakan janyo ciwon ciki da rashin lafiya. Don man gyaɗa ya dade ya kamata a ajiye shi a wuri mai sanyi don ya daskare ko gurin da ba hasken rana ko zafi sosai. Na gode, sai mun haɗu a wani lokacin

Barka da war haka, a yau za mu yi magana ne game da miyar banga. Daya daga cikin abincinmu da aka fi sani kuma aka fi so a Nijeriya. Miyar banga na da daɗi da gina jiki a wannan hoton muna ganin yadda take girka miyar banga, ta yi amfani da turmi da taɓarya da matsani, ta saka kwakwar manja a a cikin turmi ta dake ta da taɓarya sannan ta tsame ta fitar da ruwan da da za ta yi miyar banga. Ta sa ruwan miyar banga a tukunya ta yi miyar banga da kayan kamshi kayan miya da sauransu. Miyar banga na da sinadarai na gina jiki, akwai kayan kamshi da ake dake ba da kamshi da daɗi kowanne sinadari na da amfaninsa daban acikin jikinmu da miyar banga. Miyar banga na da vitamin da sinadarai na ƙarfafa jiki yana da amfani yana kuma taimakawa zuciyarmu. Ana cin miyar banga da tuwo fufu da sakwara da sauranasu .miyar banga na da daɗi musamman idan an ci da iyali da abokan arziƙi. Miyar banga abunci ne mai sinadarai saboda abinci ne mai gina jiki da ya kamata mu ƙaunace shi sosai. Miyar banga ya kamata mu ci miyar banga daidai gwargwado don mu kasance cikin koshin lafiya. Na gode da saurare na.

Lokacin girbin albarkacin ƙasa, barka da warhaka, lokacin girbi lokaci da mai mahimmanci a rayuwar manoma da alumma baki ɗaya. A wannan hoton muna ganin wani yana girbe amfani gona yayin girbin amfanin gona wasu suna girbi ne wasu kuma suna taya su ɗaukar kayan gonar suna kaiwa rumbu wato ma'aji. Lokacin girbi shi ne lokacin sakamakon aiki gona na watanni ko shekara na abinda aka noma a cikin gona. Girbi a gun manoma na nufi lokacin wadata, yana nufin abinci akan tabur da kuɗin a a aljihu. Girbi aiki ne mai bukatar haɗin kai da taimakon juna. Wannan yana nuna ƙarfafa zumucin da daurewar al'umma. Lokacin mutane na gode wa Allah da ya ba mu albarkacin ƙasa wato abinci, ana raba abinci ga maƙwabta da abokanan arziki da waɗanda ba su da shi. Wannan yana nuna ƙauna da taimako da alkairi. A yayin girbi ana fita da albarkantun ƙasa kamar su doya masara shinkafa maiwa dawa, acca, fulawa da kuma kayan marmari kamar irinsu lemu ayaba da sauransu. Kuma har ana ma girbe kayan kuma ana girbe kayan irinsu kamar lawashi da sauransu. Na gode da kuka saurare ni.

Barka da rana girbin doya, doya abinci ne mai mahimmanci a Nijeriya da wsu kasashen Africa. A hoton nan muna ganin wani mutum na girbin mai ƙyau, doya na gina jiki ɗan Adam. Doya na da sindarin carbohydrate wanda ke ba mu kuzari kuma tana taimakawa wajen narkar da abinci a cikinmu nan da nan. Doya na da alaƙa ta kusa da rayuwar manoma da alumma ba ki ɗaya. Ana dafa doya da kuma sarrafata ta hanyoyin masu yawa a ƙasashen Afirka da kauyukan nijeri da cikin Najeriya baki daya. Ana iya daka ta a turmi a soya a yi masa wanda ake kira a turance da yam bounce ko kuma a yi sakwara ko doya da miya ko fatan doya da sauranasu. Doya abinci ne da kowa ke sod daga yara har manya, doya na buƙatar a ajiye ta guri mai ƙyau don ta daɗe ana sjiye ta ne a guri mai sanyi don ta bushe kar ta lalace, na gudun ajiye ta a gu mai danshi ko zafi. Doya abinci ne mai gina jiki da ya kamata a so shi sosai kuma a ci daidai gwargwado don munkasance cikin koshin lafiya. Na gode da sauraro na da kuka yi. Sai anjima.

Barka da war haka a yau za mu yi magana ne akan lokacin girbi da kaura, wato lokacin da manoma ke tattauna amfani gonakinsu da kuma kai su wajen ajiya. Lokacin girbi da ƙaura lokaci ne mai mahimmanci ga mutane wannan shi ne lokacin ganin sakamakon na shekara guda. Girbi na nufin wadata da yalwa, ƙaura kuma na nufinn ajiye abinci a gurin ajiyewa domin amfani na yau da kullum. Lokacin girbi maƙwabta da abokanai na taya juna arziki suna taya juna cikin haɗin kai. Mutane na haɗa ƙarfi don su ɗauki anfanin gona zuwa gurin ajiya. A wsu aladun kuma ana yin bukukuwan na musamma don nuna godiya da girbi da ƙaura wato da girbe abun da aka noma da kuma adadin shi da kuma sai da shi da aka yi da kuma ajiye shi da aka yi rumbuna. Ana rabawa mutane abinci don su ji dadi da kuma don su yi farin ciki. Lokacin girbi da ƙaura, lokaci ne mai albarka yana nuna wadata da haɗin kai na al'umma a guri ɗaya da kuma godiya. Ana amfani da lokacin don a ƙarfafa zumunci a gode wa Allah kuma a yaɗa zumunci. Na gode sai anjima.

Kamun kifi a cikin tafki, barka da rana. kamun kifi wata hanya ce da muke samun abinci mai gina jiki a wasu yankunan a wannan hoton yana kama kifi a cokin ƙaramin tafki ya shiga cikin fadama ya sa hannunsa ya kama ciki. Ruwan tafkin ya yi turɓaya da yawa amma hakan bai hana shi samun kifin ba. Kifi yana gina jiki sosai kuma hakan yana da amfani a jikinmu kuma kifi hanya ce ta samun abinci mai ƙyau lafiya da kuma arha. Har yanzu kifi yana taimakawa wajen samun abunci mai lafiya ga al'umma. Kamun kifi a tafki ya daɗe da zama al'ada a wasu yankunan mutane na amfani da hanyoyin gargajiya don su kama kifi kamar duba ƙasar dutse a ruwa, amfani da majanyi da sauransu. kuma kifi hanya ce ta samun abinci mai ƙyau lafiya da kuma arha. Har yanzu kifi yana taimakawa wajen samun abunci mai lafiya ga al'umma. Kamun kifi a tafki ya daɗe da zama al'ada a wasu yankunan mutane na amfani da hanyoyin gargajiya don su kama kifi kamar duba ƙasar dutse a ruwa, amfani da majanyi da sauransu.

Barka da war haka, girbin masara wato ɗaya daga cikin abuncinmu da yake da matuƙar mahimmanci a Nijeriya. Mutane na girbin masara a gona, wasu sukan cire masara daga ƙasa wasu kuma. Na zuba ta a cikin kwando suna zare ta daga ƙwansonta. Masara abunci ne mai gina jiki yana da carbohydrate wanda yake ba da kuzari, masara na taimakawa wajen narkar da abin ci tana sa ƙarfin jiki. Yana da mahimmanci mu yi noma mai ɗaurewa don kiyaye ƙasar mu da kuma muhallinmu. Ya kamata mu guji amfani da magunguna masu guba waɗanda ke cutar da ƙasa sa ruwa. Mu dinga amfani da hanyoyi na gargajiya da na zamani wansa ba su cutar da muhallinmu ba, ana yin abun da yawa masara, ana iya dafa ta a ci ko a dafa ko a soya ko a yi tuwa ko a yi fara da ita da kuma sauransu. Ya kamat mu guji amfani da tafi na zamani a cikin gonarmu don taki kan oya lalata ƙasa kuma ya lalata amfanin gonar da ba shi da ƙyau saboda idan mutane sun ci zai sa zai jawo masu ciwo da rashin lafiya na gode.

Girbin dankalin hausa, barka yau zan ba ku labari game yadda a ake girbin danklain Hausa. Daga yadda yake fitowa daga ƙasa har zuwa yake zama abincinmu na ci a gida. A hoton nan akwai dankali mai ƙyau wanda aka gir shi a gona jikin shi yana cikin ƙasa saboda an yono shi daga ƙasa. Dankali na ba mu ƙarfi sosai kuma yana da sinadari mai amfani a jikin shi sosai. Musamman ga masu aiki tukuru kamar su manoma, direbobi,, leburoei da sauransu da masu aikin kamfani. Manoma sun san wahalar no.an dankali, sun aiki da ƙwazo don ganin mun sama abincin ci a ko da yaushe. Nakan tuna yadda muke ci dankalin cikin nishaɗi a gida ko miya ko soyayye ko dafaffe ko kuma a sarrafa shi ta wani hanyar daban a ci kuma ya yi daɗi, kowanne kuma daɗin shi daban yake kowanne abincin da ake yi da dankali akan iya sa shi a cikin abinci shinkafa da miya da dankali. Dankali yana taimakwa wajen kasuwanci da samun kuɗi saboda amfanin shi ga kowa da kowa, na gode sai anjima.

Barka a yau zan yi magana ne akan girbin ɗanyen tuba. Tuba yana daga cikin muhimman amfanin gona da ake nomawa a yankuna daban musamman a nahiyar Afirka. A lokacin girbi ana amfani da kayan aikin gona kamar fatanya ko inji noma don haƙa tuba daga ƙasa b tare da an lalata shi ba. Muhimmin abu da ya kamata a kiyaye shi yayin girbin tuba shi ne, tabbatar da cewar ƙasar da ke kewaye da ruba ba ta da ƙarfi sosai domin hakan yana sa girbi ya fo sauki. Bayan an girbe ana tsaftace tuba daga ƙasa sannnan a sama wuri mai ƙyau don gidun kar ya lalace. Ana amfani da tuba wajen girkin kayan abinci, kayn ciye-ciye abinci iri-iri kamar tuwa, abinci mai sinadarai na kuzari. Idan a ka ce tuba ana nufin duk wani abu da ake haƙo shi daga ƙasa kamar albasa, dabkalin Hausa, dankalin turawa, doya da reddish da sauranasu. Duk waɗannan nau'in abinci ne da ake amfani da su kuma yawancinsu wasu ana soya su wa kuma ana lemuka da su. Na gide sai anjima

Aikin gona, aikin gona yana taimakawa a aikin gona, aiki gina da yake da mahimmanci ga ci gaban al'umma musamman al'ummar dake yankunan d yawanci mutane sukan dogara a kan noma don su yi rayuwa. Yawancin suna haɗa kai domin yin ayyukan noma, girbi da kuma kula da dabbobi. Matasa da yara suna taimakawa wajen yin muhimmiyar rawa a wannan aikin, suna taimakawa wajen shuka iri ciyar da dabbobi, share dabbobi, share wurin dabbobi share gona da kuma tattara amfani gona. Hakan. Yana taimaka musu su koya muhimmancin aiki da kumsa sanin darajar abinci da ake ci aiki a gina na buƙatar hakuri da juriya. Yana da ƙyau a kasance da tsari don sauƙaƙa ayyuka kamar amfani da kayan aikin gona kamar irinsu fatanya da yin aiki da hadin kai da hadin guiwa. Taimakawa a gona aiki ne mai ƙyau dake kara ƙarfafa dangantaka tsakanin iyalai da kuma tabbatar da samun wadataccen abinci a kowanne gida. Taimakawa a gona yana ƙara ƙarfafa ƙaimun manoma kima yana sawa a fitar da girbin abinci mai ƙyau. Na gode sai anjima.

Assalamu alaikum barka da warhaka barkan ku da sake kasancewa tare dani a yau zan yi magana ne game da yadda muke amfani da muke yaƙin ƙwari a cikin gonakin mu da suke zuwa su mamaye gonar mu ƙwari na addabar gonakin mu wannan abu ne da ya dame mu sosai domin yana barazana da abincin mu da muke ci ƙwari na zuwa da yawa suna cinye mana shuke-shuke suna lalata mana ganyeyyaki wannan shi ne abinda ke faruwa a cikin gonakin mu ƙwari na zuwa su cinye mana abinci kafin mu girbe shi suna cin amfanin gonar mu, suna barin mu da abinci me cututtuka bayan muke buƙatar abinci me lafiya domin kula da jikin mu da bamu ƙarfi manoma na fama da ƙwari suna aiki tuƙuru suyi shuka na tsawon watanni ko shekaru game da abinda suke shukawa suuna kula da shuke-shuken su basu taki, ruwa na tsawon shekaru amma ƙwari sai su zo lokaci ɗaya su lalata komai su cinye amfanin gona wannan babban rashi ne ga manoma domin hakan yana nufin rashin kuɗi akan tebir rashin abinci a kan tebir, rashin kuɗin aljihu da kuma asara kuma wannan babban rashi ga mu jama'ar gari bakiɗaya domin haka yana nufin fari rashin abinci, rashin abinci me lafiya da zai inganta jikin mu da kayan abincin mu hakan yasa masana da manoma suka tattauna domin fito da hanyar magance wannan matsala manoma da masana sun fito da hanyan amfani da maganin ƙwari domin kauda ƙwarurruka su sa a cikin ruwa su ba wa shuka domin korar da ƙwarin da suke zuwa su cinye amfanin gona shi kuma wannan magani yana taimakawa shuka baya lalata amfanin gona ko kuma ya lalata shuka sai dai ya kawar da ƙwari da shauran halittun da suke cikin gona bayan nan masana da manoma sun fito da hanyar amfani da mutun mutumi shi mutun mutumi wata siffa ce da ake yi kaman mutun ana amfai da kara da ake samu daga itatuwan gona da kuma tsinkakkaki su ma da ake samu daga itatukan gona se a zauna a saƙa shi ayi kaman saƙa a sassaƙa siffar mutun da ƙafa, da hannu, da kai sannan kuma a sa mai kaya da hula a sa shi a kan tsinke ko kujera ko katako a sa a tsakiyar gona hakan na kawar na nuna cewa in tattabaru sun zo zasu cinye ko tsuntsaye abin amfanin gona su kan tsorata su gudu sukan tunanin cewa ai wannan me gona ne yake aiki a gona zai cutar da su su kuma mutane da suke zuwa su yi sata in sun ga inuwar mutun sukan tsorata suma su kasa shigowa su yi sata sannan ba ma iya mutane da tsutsaye ba hatta halittun da suke shigowa da ƙwari sukan gudu idan sun ga wannan mutun mutumin wannan ya taimakawa manoma sosai a cikin harkan gonan su na gode se anjima.

Yadda muke yaki da kwari in sun mamaye gonakinmu. Kwari na addabar gonakinmu wannan abu ne da ya damemu sosai domin yana barazana da abuncinmu da muke ci. Kwari na zuwa da yawa suna cinye mana shuke-shuke suna lalata ganyenyaki wannan shine abun dake faruwa acikin gonakinmu kullum. Kwari na cin abincin mu kafin mu girbe shi suna cin amfanin gonarmu suna barinmu da abinci me cututtuka sosai mu da wahalar yin shuka da girbi, su kuma da wahalar zuwa su cinye amfanin gona. Don haka manoma na fama da kwari sunyi aiki tukuru don su kare shuke-shukensu su kulla da shuke-shuken amma kwari sun zo sun lalata komai. Wannan babban rashi ne ga manoma ga mu jama'ar gari baki daya domin wannan yana nufin cewa bamu da abinci a tebir ga manoma kuma, yana nufin ba kudin aljihu, ba kudin kashe wa Kwari sun jima suna addabar gonakin mu da cinye amfanin gona. Hakan yana bata ran manoma kuma yana kawo nakasa ga noma a gari baki daya. domin manoma sukanyi watanni ko shekaru da yanayin abun da suke nomawa domin yin noma da samun abinci ingantacce wanda zai bamu lafiya dan magance haka, manoma sai suka fito da hanyar amfani da magungunan kwari da ake sawa a gefen bishiya ko jikin bishiya ko ayi ban ruwa ma bishiya a gona dashi domin maganin domin maganin kwari da suke damun gonaki baki daya don manoma su samun daman samun noma cikin nishadi da natsuwa. wannan alama da suka fitar ya sa manoma ba su samu ya sa manoma samun natsuwan yin noma domin duk wani kwaron da ya doshi guri indai an sa maganinshi baya iya saidai ya mutu kokuma baya iya karasawa kusa da gonar wannan babban cigaba ne da manoma da mu kuma jama'an gari baki daya Na gode sai anjima, ku da kace ni.

Assalamu Alaikum masu sauraro. A yau mun kawo muku wani hoto mai dauke da ma'anoni da dama game da rayuwan manomi, da kuma mahimmancin noma a rayuwar mu. Hoton ya nuna mana wani mutum ne yana aiki a gona, yana yin kunya don samun girbi mai yawa. A cikin hoton munga yanda mutumin yake aiki tukuru yana jin, yana yin kunya-kunya da hannun sa. Wannan na nuna mana irin wahalan da manoma ke sha wajen ganin sun sa mar da abincin da muke ci. Wannan aikin na bukatan karfi da juriya kuma yana nuna mana irin sadaukar war da manoma ke yi. Kunya a gona yana da matukar mahimmanci a harkar gona ma yana taimakawa wajen tabbatar da cewar shuka ya samu isasshen ruwa da sinadaren da yake bukata don ya girma. Hakan yana taimakawa wajen kariya daga ambaliyar ruwa, da kuma saukakawa wajen cire ciyayi a gona idan sun fito don lalata shuke-shuken abinci, hoton ya nuna mana mutumin yana amfani da kayan aiki na tsantsar gargajiya wato fatanya, yana amfani da fatanyan domin yin kunya kunya koh kuma yayi amfani da hannunsa dan yayi kunya kunya don shuka ya samu isasshen gurin motsawa da gurin samun ruwa, wannan na nuna mana cewa dukda cigaban fasaha har yanzu akwai bukatan mu cigaba da amfani da hanyoyinmu na noma na gargajiya Noman gargajiya nada matukar mahimmanci saboda suna taimakawa wajen kiyaye muhalli da kuma tabbatar da cewa mun samu abinci mai inganci da kuma kare mana wurin muhallinmu mu tuna cewa noma shi tushe ne na rayuwa in ba noma ba rayuwa sam-sam idan muka kula da noma kuma zamu kula rayuwar mu baki daya nagode da saurarona da kuka yi akan yadda ake kunya kunya sai anjima nagode

Assalamu alaikum, masu sauraro! A yau mun kawo muku wani hoto mai ɗauke da ma'anoni da dama game da aikin manoma. da kuma rayuwar manoma. A cikin wannan hoton muna ganin yadda mutane suke aiki tuƙuru. Suna zaune a ƙasa suna tattare kayan amfanin gonar da suke girbewa. Wannan yana nuna mana irin wahalar da manoma ke sha. wajen ganin sun samar da abincin da muke ci mai kyau mai lafiya. Aikin girbin kayan amfanin gona yana buƙatar juriya da kuma jajircewa. Hakan nan hoton ya nuna mana cewa mutane suna amfani da hanyoyinsu wajen girbe kayan amfanin gonar Wannan ya nuna mana cewa duk da cigaban fasaha har yanzu akwai bukatar mu ci gaba da amfani da hanyoyinmu na noma na gargajiya. Hanyoyinmu na noma na gargajiya na da matuƙar muhimmanci. Saboda suna taimawa wajen kiyaye muhalli da kuma tabbatar da cewa mun sami abinci mai inganci. Ya kamata mu yaba wa manoma sosai. Sannan kuma a cikin wannan hoton mun ga cewa mutane suna cikin fari ciki. Wannan ya nuna mana cewa manoma suna jin daɗin aikin da suke yi. Suna alfahari da aikin da suke yi. Da irin gudunmawar da suke bayarwa wajen ciyar da al'ummar gari. Da ƙasa baki daya. Ya kamata mu yaba wa manoma kan irin aikin da suke yi don ciyar da mu. Ya kamata mu tallafa musu ta hanyar sayan kayayyaki nomansu da kuma ƙarfafa gwiwa ga matasa su shiga harkar noma, da ma bai wa. Noma ba kawai aiki ne ba; sana'a ce mai daraja. Kuma mu sani cewa Mu tuna da cewa noma shi tushe ne na rayuwa. Idan muka kula da noma, za mu kula da rayuwarmu baki ɗaya. Wannan yana nuna mana cewa duk da cigan fasaha har yanzu akwai buƙatar mu ci gaba da amfani da hanyoyin noma na gargajiya. Noman gargajiya yana da matuƙar muhimmanci saboda yana taimakawa wajen kiyaye muhalli da kuma tabbatar da cewa mun samu abinci mai lafiya da inganci. Na gode, sai an jima.